hayssan tabeyaashe deezayssi corasay issi petethan bantatoho bolla uttuttidashininne he asasintan issi attumade eqqidi he asas timirte miidinne asa tamarsishe deezayssa mala hayssi qoncisees

hayssan ta beashe deezayssi teknolo giyo gearamedettida asa katamas lo7omera immiza soo gedishin apeysa baggara corakeethtati maara maaran deezayssa hayssi nuusikeyppe qonchisees

hayssan t be'ashe de'izayssi teknoloji ogen weykko teknoloji maaran medetida miisha gidishin ikka ayfent elano ke lo7o gididayssa gidishinkka haaththaykka ke geesha gididayssa qoncisees

Hayssan taas beettish deyzayssi heedzdzu asati issibetethan otti ottida shininne he asathu garsan nam'ati dunguza kothe mayotida gishin issoy dunguza koppiya otti ottidayssa hayssi qoncisees.

Hayssan ta beashe deisayssi koase kayyza ka shanchatakko etika koaase kayi makisimidi katha maana maarara eqqidii katha ekeeki qommo qommoppe muussas giigetti deisayssa qonchisees

Hayssanta beashe deizayssi ayfen xeellano lo'izaso gidishin ikka katamakko aappe guye baggara cora keethtati issipetethan maara maaran deizayssa gidishine keettatikka xeellano lo'iza keetta gididayssa qoncisees.

Hayssan ta beyashe deezayssi lam'u attumadeti isi petethan eqqi yotidashininne issoy ba silki kesidi foto dinto bolla deshininne etappey ssabagara cora erxa mitati deezayssa mala qoncisees.

Hayssan ta be7ashe deyzayssi woykko taas qoncizayssi xeena xaabekko he xaana xaabenka corasay hargeppe paxano izaso gidishin ikka asana sikey go7a immizayssa gididayssa qoncisies.

Hayyssan ta beyash deezayssi keeh gitanne dalga deniban corasay issi patetaan utti utteda shinanne he asa sinttan issi attumade qidi he asas timirte imo bolla deezayssa qoncisees.

Hayssan ta be'ashshe de'izayssi cora assay issifeteththan eqqi uttidashshininne he assayika issi mala mallara de'iza ma'o ma'i uttidayssa gidishshin he ma'o mayoyka gammo dunguza ma'o mala gididayssa nuusi qoncisees

Hayssan taas biittizayssi cora gashe naati maaran woykko sipetethan biitxa bolla dhuttu tira shininne he naatikka gammo dunguza maay7idi gammo dunguza bolla gammo naata girgayssa mala qonjisees.

hayssan ta be ashe deizayssi coraasay issipetethan he mesa bollade ishinenne he coragar asaykka coraasay issipetethan dunguzama uma7idi deizayssa misilenuskepe qoncisees

hayssan ta beyashe de'izayssi gaammo cencha kuwase ka'iza asati goykko kaasanchati katha toonidi yishenenne ita mokkanaw dere asay issipetethan falalakki wotidayssa qoncisees

hayssan ta beyaashe deyzayssi cora kaase kaasa beeza asay he sipetethan uttidinne bantha kilebeza keehi ufaysan xeelidinne ta bandira xoqoti oyqu uttizayssa qoncusees

Hayssan ta beyashe deezayssi issi attuma poolise oyddo bolla uttidinne haasaya bolladey ishininne aappe guye baggara corasay sipetethan uttidi tishshothi teelidinne tishushoti siyishin ayssinus konjisees.

Hayssanta beyashe deyzayssi ichashu attumasati sipetethan utti uttidash minne eta gadasan issoy manaxire baayefen uttidi teknolojiyo giara hey asata timirti tamarsi di deizayssa qonchisees.

hayssan ta beyashe de'izayssi kaame oga bolla cora mothore qommoynne cora kaame qommoy issipetethan hemetha bolla de'ashenenne aappey sabagara cora keeththay maara maaran deizayssa qonchisees

hayssan taa bayaashe de'izayssi cora asay issipetethan zore zoretano shiqqidaso gidishshin hee soo garssan nam''u pooliseti issipetethan utti uttidashshenene ita sintan tophphiya bandiray dizayssa qonccisees.

hayssan ta be'ashe deezayssi cora asay issi petethan deeshininne ye asa garsan cora booththa ma7o may7iza asay deeshininne esa garsan dunguza koppeya wottida asay deezayssa qoncisees.

Hayssan tabe ashe deezayssi corasay issi petethan utti uttida shinenne heyasayka dunguza sharbi ba kooren xaaxi uttidayssa gidishin heyaasappe baggasay uykko laafasay koppiya bawu'en otti uttidayssa qoncisees.

hadissan taas beettish deezayssi corasay maaran eqqi uttida shin issi attumadey haasayidi sintha baggara eqqi uttida shininne aappe sintha baggara oyddo cumaawati gammo dunguza maydi eqqi uttidayssa qoncisies

Hayssan tabeyashe deizayssi cora tumasay is petethan maaran maaran utti uttidashinenne he asa garsan corasay bantayfin manazire uttidi tishshotiri xeelo bolla deizayssa qoncisies.

hayssan tabeyashe deezayssi nam7u attuma asati eqi utidashininne he asatika issi mala gammo dunguza merara deyza ma7o maa7idinne haa tish othi xelishin misile nuus qoncises.

hayssanta beashe deizayssi cora asay issipetetan maaran otti uttarasheenne he asaykka ya7eyaana woykko zore zorettana shiiqira asay gidis shin he asaykka keehi lo7iya kiittha dabsane tuttidayssa konchisees

hayssan ta beashe deizayssi cora attumanne macasay issipetethan maaran uttidinne tishushothi xeelo bolla de7ishinenne heyazayka yaa7as shiiqidasa gididayssa mala qoncisees

Hayssan tabeyashe deizayssi issi iccima woykko gastawa diyashon yaawaykka ekidi ha tishshoti teeli dinne i boothama omay idi haasay bolla deizayssa nouskepi qonfissis.

hayssan ta be7ashe de7izayssi issi attuma adde ba ayfen karetha manaxire wottidiy ba qooren dunguza shorbe xaaxidi karetha kooti may7idinne ba kushin mayke oyiqqidi eqqidi asas haasayshin konchisees

Haysan ta be'ishe dizaysi nam'u asati aho qanxidine asho muxide loyto bola de'ishin he ashoyka manaw mal'za gidiraysane ayfen xelanaw kehi zo'o gidida asho gigidaysa qonc'ses.

Hayissan taa be'ashshe de'izayyi cora gashshe maca nayitti issipetetan shiphphi gii utti uttidayissanne etappe guye bagara isiniya shashshe baa huphphenn qachchada etappe sinththe bagara issinaya hayilandde oyikidayisa besses.

Hayisan betishe deizayisi shaeto bola deiza tuke gidishin he tukeka tama bola dizayisa gidishinnee afe esa bagara sineti deizayisa hayisi qoncises.

Hayissan ta be'ashe dizayisi issi gaththa keththa gidishin he gaththa keththappe guye baggara uuthay dizayisa hayissi nusi kehippe qonccises.

hayssan tabeyash deizayssi gashnaati issi petethan maaran eqqi uttida shinenne he gashnaatikka usuppunasa gidishin etachan issi dorsiya deizayssa qoncisees

Hayssan ta beyash de7izayssi cora mawo ommoy bayzettida suqe gidishon he suuqenkka cora macasa mawoyynne qeere nato mawoy issipetethan deizayssa qoncisees.

hayssan tabeyashe deezayssi essi macaya batoo bolla uttada esizoo miziyo yeeso bolla deeshin hezo7o miize sinthan imalazo7omareya deezayssa misile qoncisees

Ayssan tabeyashe deizayssi oge duunan cora maca ayti issi petethan uttidi murutayfe bayzishinne he etaachchan corasayyannen he meto bolla deshin kaameekka etaachchara buussa bolla deizayssa mala qonchisees.

hayssan ta be7ashe deezayssi kaththa oykko gisti ayfi makayda deiza issi macasaya deshininne heyachan qeerinayya golbatada he katha ba kushin oyqo enqakka ishin hayssi nuuskeyppe qoncisees.

Hayssan tabiyash deezayssi corasa isipetethan deezo soowidishin he asaykakey yashshe aso deezayssakko asappe bolla baggara gita gitashuche deeshin asay garsa baggara bookko bolla deezayssa qoncisees

Hayssan ta beyash deezayssi nam'u addenne nam'u macati issi petethan dursa durish deshinenne macati galan'o daaniza ma'o ma yoottidashinenne attumati booththa ma'oma yootidayssa qoncisees

Hayissan ta be'ashe de'izayisii issi mac'c'asiya sampara muruta ayife funayida de'ishine he mac'c'asiyaka keehi ufayitayida funo bolla de'izaysa haysi nuusi keehipe qonc'sees

Hayssan tha be7ashee de7izayssi cora aththuma asay issippetheththan dalgga dembban eqii7uththidaashininne he asaa garssan keehi cora asay issippetheththan ba qooren dungguzaa qacachchi uththidayssa gididayssa misilee qonccissees.

Hayssan ta be ashe deyizayssi issi sahanen buddena qanxoynne nam'u kommo ustay deyizayssa gideshin he ustayka keehi maano mal'iza gididayssanne beyano keehi lo'o gididayssa qoncisees

Hayssan ta beyashe deeizayssi nam'u manace woykko otoy tama bolla utti uttidashininne he otoykka keehi wogga oto gididayssa gididayshin ikka agarsan tamay lo'eti poddati exishin hayssi nuus qoncises

Hayssa ta beyashe deeizaysi si attumade eqqirutida shininne eyaaddekka ba qooren dunguza carqa xaatidi woykqo qachuttida shininne dunguza koppeya may oometidi asay a oosha oychishin qoncusees.

Hayssan ta beashe deizayssi kaame oge bolla gashanaati adussa mitha bolla xoqan eqqi utturashinnne etappe garsa baggara issi attumade eqqi uturashiinne eta guyen bootha kaame deeizayssa qoncisees

Hayssan ta baash deeggayssi kei ayf hinta yelanaonne biyanon lo'o gidida keethta guye baggara biittishennne e kiethtaykka awuditeknolo jogen medetida ita gididayssa gidishin aapphe sinta baggara biro ooso bolla deeza keeththati deizayssa qonchisees.

Hayissan tas betishshe di'izayissi issi ayiya baa na qomadanne nam'iyikka ufayeto bolla de'ishshenne izappe hessa baggara Lo'o ayetu galassa giza xufey de'izayssa qoncisses

Hayssa ta beyashe dizayssi nam'u asata gidishin eetta garssappe issoy cima gidishin issoy ba ayfen manaxire woththidi koote mayi uuttidayssa gididayssa haysati qonccises

Hayisan tasi betishe dizayisi tekinologe ogen medhetida co,ra mishati dizo ketha gidishin he kethayika ayifen xelanawunne be,anawu kehi lo,iza ketha gidiza mala qonc, ises

hayssan nam7o misile deiza mishatis petethan warakata bolla beettosana heessika topuyaarida kawoye bolla baggara deeshininne appe garsa baggara istimaca deezayssa hayssi nuus keypi qoncisees

Hayssan ta be'ashe de'iza issi issi macanne oyddu addene issipetethan de'iza misile beetishenenne issoy mayike achan eqqidi yetha yetidi de'iyshenenne sintha baggara issoy manaxire ba ayifen woththi uttida issa qoncisees.

Hayisan ta be ashe deizayssi coora asay bissipedetan yaa'e bolla deishinenne he asayka kawosi ushachcha kushe gidida asa gididayssanne he asayka keehi erara deizayssa gididayssa qoncisees

hayssan ta be ashe deizayssi maatta miizakko he miiza suntaykka waado miza geetettidi xeesettiza miiza gedishin he miizaykka lo7o maatta murota immiza miiza komo gididayssa nuus qonchisees

Haysan ta beyashe de'izayessi hedzdzu paranjati issipetethan eqi utidashnne ika nam'ati issoy isuwra hasaya bolla de'ishninne hesappe guye bagara key giza mashiney de'izaysa qoncises

Hayssan ta beyashe deizayssi teknologi maaran mabirate asaso gakkana mala asay issi petethan ooso uthishininne he asachan issi zo7o kame eqqi uttidayssa gididayssa mala hayssi nuussi keipe qoncisees.

Hayssan ta be'ashe dizayssi issi atumanne issi macca cima aayiya issippetethan utti uttidashin naykka ba moobale kesidi aayeyo timihirte besishininne nam'ay issippe ufayxo bolla dishin qonccisees.

hayssan tabiyashu deizayssi key cora keeththa sipetetan eqqi uttidashinenne e keetaykka ayfent yelanawunne duussas key lo7o gidida keeththa gididayssa mala hayssi nuussi qoncisees

Hayssan tabeyashe deezayssi issi attumade gidi haatish huti xeelo bolla deshininne eyaaddeyappe guye baggara teknologi maaran maabirati gakkibennasu gattano biza qooqa deezayssa mala hayssi qoncisees.

Haysan betizays woyko qoncizays kame lo'ethiza keetha gidishn asat issippetethan lo'etho bolla de'ishininne he kameti bootha bootha gididaysa qoncises.

hayssan ta be ashe deizayssi keehi gitanne dalga gidida demban corasay maarara eqqidi issi mishatishoti teelishininne he asatikka ekki uttida shin siya tumadey timirte imishon qoncisees

Hayssan beetishe de7izayssi cora quma qommonne ushsha qommoy de7ishi izakki be7ishin aypes keehipe lo7izayssa hayssi nuus qoncissanas dandda7ides.

Hayssan taani be'ashshe de'izayssi tekkinolojje diccishe yiishe de'izassa giddishi ikka bankke aggelgilotte woyko bankkey immiza go'akko.

Hayissan tasi betishshe de'izayiss kehi ayifes xelanawu lo'iza keththa garissanni issi mala ma'izza lapunn asati marara utti uttidashshenne etappe ha bagara hezhzhu asati utti utyidayissa qonccisses.

Hayssan be7ashe de7izayssi cora asay issipetethan utti uttudashininne he asaykka yaa7o yaa7ettiiddi tishi ootti xeelo bolla de7ishininne asa sinthan zo7o ciishay de7izayssa hayssi nuusi qonccisees.

hayssan misilezan beettizayssi issi attuma degidishin ikka karetha ambasadere kote mayedinne mayke achchane qidi bayfin manaxereotidi haasaya bolla deeshoninne aappe guye baggara toophiya bandara ideezayssa qonchisis

hayssan ta beyashe de'izayssi oge duunan de'iza quma keeththakko he quma keeththay garsan cora quma qommoy deshin haraykka ushshazi deizayssa hayssi nuuskeyi qoncisana dandayidees

Ahyssanta beyarshi deezayssi curasay issi petetanneqqidi haa issi attumade uttidinhe komputerera eta beso bolla deyshininne he aseyka attis sho tiri teela bolla deizayssa qoncisees.

Hayssan tani be7ashe dizayssi birako ha birazika maaran maaran issippe qashon maran marin utidishin dizayssa ha wode loo go'a imidayisa qoncises

alisantas betizaessi keehi wogga oge bolla cora kaame sipetethan eqqi uttira shinenne coraseyaneyane heemathu bolla deishenenne ekaameekka diqaza caani utudayssa giirayssa maga qonchisees

Hayssa tabe izayssi keehi cora quma qommoynne keehi cora ushsha qommoy deiza keeththa gidishin he keeththanka cora qumaynne cora ushshay bayezettizayssa misile nuus konciseese.

hayssan ta beashe deizayssi keeyi corasay isipetetan utti uttirashinenne he asayka yaa7ay ya7ana woykko istipetetan zore zoretano shiiqida sa gididayssa misile qonchisees

Haysanta beyashe deizayssi disii mishooriya woykkoshi maceya ba kushin diroyqara qoodaydanne haattis shotara xeele bolla diishennne yachchan bura qoodiza awudiya teknologiyan meletida maashen deizayssa qoncisiis

Haysa ta be'ashe de'iyays tekinoloje ogiyara issippetethan asayi keetha lo'etho bolla de'ishininne he be'iyasa bagara ayfen xelanawu keehippe lo'iza keethay diza mala haysi nusi qoncises

Hayssan tabeyash deezayssi coraasay maara maaran eqqi uttida shininne heyasaykka corasay etagarsan issi malama o maayi uttida shininne heyasappe guye baggara wogga kaame eqqi uttidayssa qoncisees.

Hayssi misilezaan beettizayssi tama toyssanau maaddida teknologi ogean medetida kamera hamutiza asata gidishin he asatu oosoykka tama toyso gididayssa misilenoskeypey qonchisees.

Hayssan tabe7ashe dizayssi limaate ooso issipetethan woykko keetha keexxanaw asay keetha poli makkidi hara keetha keexxanaw issipetethan ooso bolla de7izayssa hayssi nuussii qonccisees.

Hayssan ta beashe deizaysi kehi ayfes xeelanas loiiza sohoko iika kehi tekkinolojje maaran kexxetida keththay deiiza soho giidishin appe sinththa baggara nam'u qommo bandiray deiizayssa qonccises.

Hayssan beeththishe de7izayssi keehi ayfen xeellanawu lo7iza soho gidishin he sohonkka uththanawu machcha7iza oydeenne xarapheezay teknolooje maaran medgethida cora miishshay de7izayssa qonccisses.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi keehi ayfen xeelanawne lo'iza soho bolla keexetida keehi lo'o keeththa gidishin he keeththyka ayfen xeelanaw keehi lo'iza keeththa gididaysa mala qoncises.

hayssan ta be ash dezayssi teknoloje maadan madhetida keeththa gidishin ikka keeyi xoqa gidi uttidayssanne keeyi ayfent eelanawunne beyanas lo7o gididayssa mala hayssunus keeyi pe qoncisanaw dandayides

Hayssan ta be ashe deezayssi sintha baggara dalga denba desheninne denbappe guye baggarakke gita nam7u keeththati teknoloji maalame keesettida keeththati deezayssa mala qoncisees.

Hayssan tabeyash de'izayssi keeh gitanne dalga gidida keeththa gidishin he kiithaykka ayfens yelanonne duussas ke lo7o gididayssa gidishin ikka teknologi ogan keetettida keeththa gididayssa mala qoncisees

Hayssanta byarsh deezayssi ogedonan de iza keeyi gitanne dalga keeththako ya keeththaykka teknoloji maaran keexettida keeththa gidishin ayfent yeelanaunne beyanau keeyi lo'o gididayssa qolcisees.

Hayssan ta beyashe deizayssi keehi gissa keeththakko he keetha keethakka teknoloji maalan keetettida keeththa gidishin he keeththa ameraykka booththa gididayssa gidishshinne aachchan gashe gashe keeththati deizayssa qoncisees

Hayssi misilen beettizayssi key gisanne dalga gidida demman keexethida awuday teknoloji maaran lo7ida keeththa gidishin he keeththaykka ayfen deellanawunne de7ana keey lo7o gididayssa qoncisees.

Hayssan tabeyashe deezay si keehi gitanne dalga keeththa gidishin he keeththayka awudiya teknolojiya maaran oosettida keeththa gidishin he keeththayka ayfen beyano keehi loqu gidizayssa konchisees.

Hayssanta beyashe deizayssi keehi ayfien biyano lo7iza katamakko he katamanka awude teknologi ogiyan emedetida cora keeththati diyaga gidishinenne heketatikka keehi lo7iya keeththasa gididayssa konchisees

hayssan ta be ashe deizayssi keehi gisanne galga denban oosettira hawudiya teknolojiyan medhettida gita keeththa gidishin he keeththayka ayfen xeellanawunne duussas keehi lo7o keeththa gididayssa konchisees

Hayssan taasi beetishe de'izayssi cora aayoti bantta na tookidi kittibaatesi ekkiyi uttida shin issi paaranjja aakimeya he gashe naytta kittibaate dhale immaydda de'izayssa qonccises.

Haysan ta beyashe de'izaysi maca asa gidishin iyaka uttada hadayo nolla de'ishinnine ippe issi bagara cishay de'izaysa qoncises

Hayssan ta beyashe dizayssi issi ayiya ba na'a haakime keththa eehadanne akamisashe dokitereyikka xuufera ayiyo issi miishsha beso bolla dei'ashenne he ayiyakka tiishshi histada xello bolla de'ishin qonccises

hayssan tabeyashe deiizayssi issi attumade issi macasisi sartifkeete woraqata imishe deshishenne hemacasiyakka key ufayxayda akusheppe ekkayda deizayssa mala hayssi qoncisees

hayssan taas beettishe deizayssi cora ayfe argiza cimasay essipetethan maaran uttiotidashininne heyasata akamiza paranjati maara maaran asas ayfe xelidey izayssa qoncisees

hayssan ta be ash diizayssi issi arganctha haya yada dhicha wutida shininne o7akamiza nam7u doktoreti yachchan eqqidi banta duonan maksibotu uttidayssa hamisili nuuskeype qoncisees

Hayssan taas beettishe deezayssi corasati sibetethan qoometidi eqqi uttidashinanne etappesinta baggara uttidasayde hizayssa mala gidishin etikka ofayetishin qoncisiza nisilekko

Hayssan tabeyashi diizayssi algakko heyssika haakime keethas hargi asas oykko hargi asay ichanas maaddis alga gidishin ameraykka booththa gididayssa misile qoncisees.

Hayssanta beyash deezayssi issi doktorekko iyakka badunan maqse qachada hargeti asa akamu bolla daydanne he asatis shotha xeellada bessa bolla daydanne he asas xale immish deizayssa mala hayssi qonchisees.

Hayssan taas beettish deizayssi corasay haakime keeththan hargizasa oychano gelshe deshininne he asa garsan corati banthadoolan maqisi wottininne haathtishoti xeele bolla deizayssa qoncisees.

Haysan tas betizaysi issi attima yelaga addekoika rkidi ba kushem Silke oykidinne hasaya bolla deshininne ape guye bagara xanthiya issi maciya de'izaysa Mal qopisses.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi kilinike woykko aakime keeththako. Hegankka cora qeeri nayta akkamo aakime keeththa gidishin hini aakime keeththankka qeeri naatus lo'o woykko qeeri naata lo'o akkamizayssa qonccises.

Hayssan taas beettizayssi issi attum adde utti uttidashinenne he addekka ba ayfen manaxere wotti uttidashinenne he attuma adde sinthan wancay de7izayssa qonccisees.

Haysan ta be7ashe de7izaysi kaame oge achan de7iza tekinoloje ogen medhettida asi hametanaw madiza oge gidishin he ogeyka asayo keehi lo7o gididaysanne ayfen xeelanaw lo7izaysako.

hayissan ta be'ashe dizayissi Cora asayi issipetethan eqqi uttidi dunguzza sharbbe ba qhdodhdhen xaxxi uttidaysa gidishen eta garssankka issoyi dendidi he asatas timmirtte IMO bollan de'ishininne asayikka sisa bolla de'izayissa qonccises.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi tekinoloje maaran medhettida keehi gita kaame gidishin he kaameykka qeeri gashe kaame bollan eqa caani simmishinne cora asay a achchan eqqi uttidayssa mala qonccisees.

Haysan ta be'ashe dizaysi ogeko ha ogeyka tekinoloje maran ayfen xelanawnne hemetanaw lo'iza oge gidishin he ogiya achan issi na'ay utidi listro quc'izaysa mala haysi qonc'ses.

Hayssan taas beettishe deezayssi keeyi githanne dalga gidida nam7u qommo oge gidishin he ogiya bolla cora kameti eqi uttida shinne etappe guye baggara key lo7o keeththa deezayssa qoncusees.

Hayssan tabeyashe deizayssi corasay issi petethan eqqide xeelo bolla deiza marshine deizayssa gidishin isaka isiyade tamarsidinne bessidi deyzayssa misile qoncisees.

hayssan ta be7ishe deezayssi corasay maaran utti uttidashinne he corasaykka attuma sagedishin he tagarsan issi maciya bawuyen karettashash qachada iyakaytara tishsho tada xeelayda uttawuttidayssa qoncisees

Hayssanta beyashe deezayssi ooso bolla deezaa kashshanchatu denbakko he denbaykka biro oose tiidinne wuro bolla gakkiben nayssa gidishieninne ikka lo'o hanotan ooso bolla deezayssa hayssi nuus goncises.

Hayssan tabeyash deizayssi coraasay issi petethan maaran eqqi uttida shinenne issiyadey babiradhera malatidii he asa issi miisha beso bolla deshinenne asayka tishshotiri xeelo bolla deezayssa qoncisees.

Hayssan tabeash deizayssi kameoge achchan deizaa asi emethanau machayiza woykko lo'o gididayssa teknolo jiogeen medhida ogege dishin he ogekka asas gididayssa mala qoncisees.

Hayssan ta besh deizayssi nam7u attumatiis petethan qoometti utte dashenenne eta bushen woraqata daaniza bideshinenne etabe guye baggara cora waraqata daaniza miishay deizayssa hayssa nos qoncisanau dandayi dees.

Hayssan taas beettishe deezaysi ke gita dalga denban coraasay issi petethan limati yooso otano uttutidashininne coraasa kushen akaafay deizayssa hayssi nuus keehippe qoncisees.

Ayssan tabeyashe deyzayssi toophiyo aariza toophiyo kawekko ikkakaretha kooxe maydi ba kiisen kushin aqidinne ha tis shoti xilidinne ufay xidi deysayssa mala hayssi nuus keyppe qoncisees.

Hayssan tabeyashe deyzayssin heeszudzu asati issipetethizan tokkan ekki uttida shininne iraasa agarsan issoyoy ba yfen manasqe wotidi baajdirsa kushe pude xokootidi hattishoti xeele bolla deyzayssa konchisees.

Hayssan ta beyashe deezayssi cora attumanne machasay essipetethan shiki uthidi shiphe gidi eki utirashininne esagarsan esiysi attuma asati dunguza koothenne dunguza koppeya aatti uttizayssa qoncisees.

Hayisan ta beashe deiaysi issi polise eqi utiditi ha simutidi tishi otidi xelisheninne afe guye bagara amano woyikko betekirstiyane deizayisa hayisi nusi kehippe qonchises.

hayssan ta beyash deizayssi kareko ekareeka lo7oyaomaaran keete tiri lo7ida kareq edishin aappe guye baggara lo7iza keethta deizayssa mala hayssi nuuskeype qoncisanau dandayidees

hayssan ta beyash diizeessi oyddu attuma addeti issi petethan maara neqqidi fotorindishoninne eta garsan issoy wanca ba kushin oyqu utidayssa qoncisees

Hayssan ta beeshe deizayssi pirde keethakko he pirdekeethanka asati issipetethan dubbusha uttutidayssa gidishin etaska daanjay deizayssa gididayssa hayssi nuus qoncisees.

Ayssan ta beyarshe deizayssi heedzdzu issima lama ommay iza asati isitipetethan eqqi uttidashonne nam7ati banta ushacha kushea bude salo mich uttidi qaala gelishininne issoyetha qaala gelisishin koncisees.

Haysan ta be'ishe dizaysi oge Dona pitidine geshide de'iza c'ora asata de'za mala gidishin etika tekinoloje ogiyara he oge hate gusidine ogiya gesho bola de'izaysa qonc'ses.

hayssan taas beettishe deezayssi teknoloji maaran oykko teknologi ogeen qushasha oykko iita miisha shiisho bolla deshinenne akka katamappe gaxa kesiri orano lo7eto bolla deezayssa qonchisies

hayssan tabiyashe deyzayssi corasay issipetethan limate ooso oothtishe deeshininne heyasayka tishushotiri banta ooso bolla xeelidinne issipetethan hashelashe gidiri ooso oothtishen qoncisees

hayssan tabeyashe deezayssi karezi do7etti shininne soppe teknolosi maaran medetida aggita kaame kare kessa bolla deshininne karen issi bolla shiiqi uttida mittazi deizayssa qoncisees

ayssanta beyash deezayssi asay bakare kare lo7eti diinne geeshi dideshene hyaasayka issi patethan elimati ooso ooso bolla deezayssa hayssi nuusikeyppe qoncisees

hayssan dabbeyashe deizayssi coraasa hissipetethan ogedun a limate lo7eto bolla deshininne heyasaykka katamiyo geshshanawu hissipetethan dendere pantha ooso ooso oothtidi deyzayssa mada qoncisees

Hayssan tabe ashe deizayssi cora macasay woykko gasta macaasay issipetethan ogedunaan limaate ooso oottisheenne itappe guye baggara coraasay deyzayssa qoncisees

hayssan ta be ashe deizayssi cora asay limate ooso esipetethan ooso bolla deishinenne he asayka cora macasa gididayssa misilenus qoncisidinne he asayka ba limate ooso tishs oottidi ooththidayssa qoncisees

Hayssan ta beyashe deizayssi cora qushasha ilkaamiyo gidonan shiiqi uthidayssa gidishin equshashaka issi attumadey shiisho bolla deyi dinme katamappe gaxa kesidi olanawu giigiso bolla deizayssa atonchissees.

hayssan ta beyashe deizayssi cora aththumanne machasay geeyi wogga oge bolla issi petethan limate woykkotsidati ooso ootti dideshininne he asayka tishshotiri baynta ooso ooso bolla deizayssa qonchisees

Haysan ta be'ashe dizaysi nam'u tamaret uti utidi dijitale matoqa kesanaw misgeba bolla de'izaysa gidishin eta mazagabi issi atuma ade waraqatappe beyidi konpiteren xapo bolla de'zaysa qoncises.

Hayssan tassi beetishe dizay issi macca na'ako Iyaka uttadane pishshi ottada ha xellashe de'shin booththa mayo mayada be kushe miccada haasaya bolla de'izaysa qonccisees.

Haysan ta be'ashe dizay issi maca na'ya digitale matawoqiya kesanawu mizigeba bolla de'ishininne oo mazigabiza issi atuma Adey de'izaysa haysan nuusi keehippe qoncisanawu danda'idesi.

hayssanta beashe deizayssi nam7u macati issi waraqasa eqqidi ufayxidinne fotodenishe deshin issinniya mule karetha maya ottidashinne issineya karetha sori danca ottidayssa qoncisees

Hayssan taas beettishe deezayssi corasay yaaya ettano woykko zorezorettano issipetetan shiiqi uttida shinenne etikatih shotidi teknolo yogen medetida komputeri xeelo bolla deyzayssa qoncisees.

Hayssan tas betishe de'izayssi matawoqekko he matawoqekka hay mata wode tekinoloje ogiyaara medhetida woykko yida matawoqe gidishin ikka keehi daro go'a immizayssakko.

hayssan tabe ashe deeizaysi awudiya teknolojiyan medetida komputere issiyattumade oyqqedinne he komputeren xaafo bolla deishinenne he aadde achchan coratumasae de7izayssa misile qoncisies

Hyssan ta be'ashe dee'izayssi qeeri weekko gashe tamare naati oyde bolla maaran sheppe gidi utti uttirashinenne etappe guye baggara hawada teknoloji eeza komputere geetettiza miishay deizayssa qompiyusees.

Hayisan ta be'ashe dizayis hezu cima asati uti utidashnee na'ati gamo cima gidishin issoy qa amano ketha awa gididaysa hays nus kehipe qonicisanaw danda'ides

Haysan ta be'ashe dizaysi c'ora asay issipetetan eqi utidashininne he asa garsan gamo c'ima asay nam'ati de'izaysa mala gidishin etika woga woraqata daniza misha oyqidaysa qonc'ises.

hayssanta beyashe deezayssi kaame ego bolla issi karetha attumade eqqidi mayke bolla haasayo bolla deeshininne aappe guye baggara keeththati asati hemeto bolla deeshininne eqqera keeththati deezayssa mala qoncisees

hayssan tabeyash deezayssi corasay maalan maanan otti uttida shinenne he asa garsan nam7u cima asati gaabe ma7erinne dunguza koppiya bantha wuyen wottidi utti uttidayssa misile qoncisees

hayssan ta beyashe deizayssi corasay issi petethanne qiyotida shinenne eyaasayka bantakushe issi petethan shiishshidi baqqi shinenne etagarsan gashshe naati deizayssa mala hayssi nuusi qoncisees

hayssantas bettishe deizayssi coraasay isipetithan booththa shurabey si mala may7idinne wogolu garsan eqqidi ha tishunoti teelo bolla deshonenne hayaasay may7eray maawoekka boothta gididayssa qoncisees

Hyssanu tabeashe deizayssi toopphiya aarida kawokko nikawuykka maxafa bolla misile deizaysa gidishin aappe guye baggara tooppheya bandray deizayssa misile quanchusees.

Hayssan tabehashe deezayssi ayfens elanokke iza maatati maara maalan deezdzaso gidishin epesa baggara adussa keeththay lo'o keeththay deezayssa hayssi qoncisees.

Hayssan bettizayssi iitophphiya kaworanne issi issilame addera nam'ay issippetethan hemetishe deishshenne eettikka issoy issuwa xeellishenne uffa'ettishin missiley qonccises.

Hayssan ta beyashe dizayssi issi atumma addey ba ayfen kareththa manaxire woththidii ba qodhen dunguza sharbe xaxidinne ba kushen kareththa mayike oykidii asas hassaya bolla de'izayssa qoncisishes

hayssan beettizayssi namu addethi issipetichan burchu qoora pusha oykkidi ekki kutturashenne issoy paranja chimaawa gididayssanne etikka issi mala ma7o ma7i uuttizayssa misilenus keeyppe qoncisees

ayssanta beyashe deizay isi izi attumanne isi maca sipetetan ekki uttida shenne attumayka baayfen banazire wotti uttidayssa gidishin ikka key corabre deiza attumade gididayssa qonchisees

hayssan beettizayssi cora macase maaran kehi cora maaran ekki uttidinne toppiya bandiranne hara dere bandira issi petethan coqothi oyqi uttirayta misile qoncisees

Hayisan tani beashe dizayisi issi atuma adde techinoloje ogiyan aachan eqida nam'u asatas timirte emishe deishenine he asatika tishi oti xelishedine tamaro bola deizaysa hayis nusi qonchises.

hayssan beettishe de'izayssi nam'u addenne nam'u macati issipetethan eqqidi haasaya bolla deeshininne issiniya itas timir teema bolla deeshininne heyasayka ay ufayetidi de'izayssa qoncisies

hayssan beettishshe de'izayssi issi attuma de'i uttidi tekinolojje maarara issi attumanne issi macayo beso bolla de'ishshinenne etiikka tishshi ottidi ha xeelo bolla de'izayssa qoncisees

Hayssan ta beyash deizayssi isi7ayyokko iyakka bahu7en sharbe qachchada bayfe manaxire wottadanne haatishsho ta xeelo bula deshin esintanka teknolojiyon medhettida marshin deizayssa qoncisees

hayssan ta beyashe deizayssi usubasay issi petethan otti uttadabsinenne he usubase hagarsan issi maca deiza baqidishin mitika biroqiri woraqasa bolla xaafidinne issu issara zureta bolla deizayssa quncisees

Haryssan ta be ashe deizayssi corasay issipetethan maara maaran eqqi uttirashinenne baggasay ba thoho bolla utti uttirashinenne etappe guye waggara githa keeththay deizayssa qoncisees.

Hayssan ta be7ashe dizayssi issi pooliseko ikka oyden uttidi ba kushe xaaxi uttidi ha tishi xeellishene i uttita oyddey kareththa gidodayssa hayssi nuus keehipe qonccisees.

Hayssan ta beyashe dizayssi cora polisetti issi bolla cora polisetti issipetethan ooge duunnan eqii uttidashinkka he polisettika kaame ooge bolla ciishshi dishinne he asaykka issippe miccishe de'izaysa qonccises

hayzan ta bayashe deezayssi nam7u attumasatakko issoy ba kaame garsan uttidinne karen deezaappe lootere shamo bolla deshenenne kareika bayyze bolla dezayssa qoncises

Hayssantas biitishe deizayssi cora sayss petethan ya aya eti dideshinenne e asa garsan cora polise ti issi petethan gididayssa woykko uttidayssa gidishin etika xaafidinne sisa bolla deizayssa hayssi qoncisiis.

Hayssan beettishi deizayssati cora polise ta gidishin etikka issi patethan issi keeththa garsan eqqi uttida shininne eta garsan issoydin diri etas temir teemo bolla deezayssa qoncisees.

hayssan ta ba7ash deizayssi nam7u issi mala polisetakko etika nam7u gidishin issi mala ma7ooma iidinne ha tishotiri teelo bolla deizayssa nuus hayssi qoncisees.

Haysan ta beyashe dizays issi dere nagiza woykko polisetiko woyko mekelakiya getetizaytiko ,etika ha wodiya tekinolojiyan medhetida kame bolla utid hemeta bolla dizaysa qoncises.

Hayisan ta beashe dizayis birokko he biro gidonka cora asati issippetetan shiiqidi uti utidayisanne he asa garisan cora poliseti dizayisa ha missile qoncises.

hayssan tabe ashe deizayssi keehi corasay issi petethan maara maaran utti uttirashonenne hey asa garsan issi cimaway koppiya wottidi bayfen manaxire utidinne xaafu bolla deizayssa qoncisis

Haysa ta bea'she dizaysi cora issi mala kote mayida asay utti uttidashenne issi ade etas hasayavbola dei'shin,bagay birera dawutara boll xafidenne tishi ootidi xelo bolla dizaysa qoncises.

Hayssan ta be'ashe de'isi cora asa ya'a keththan issipetetan shiiqi uttidashinenne he asa sinththan nu kawoli deyaasa gidishin he asa sinthan hara nam'u asati issi maxaafa oyqqi uttidayssa qonccises

hahyssan beettishe deezayssi cora tamareti issipetethan nukawo foto issipetethan oyqqidinne itika kehi cora gididaysa gididayssa hayssi qoncisees

Hayssan tas beetizayssi cora keeththay iqay issippeteththan shiiqi uttidaashininne he iqqa achchara hemetho bolla de'shininne he asaykka urqqa bollara bizayssa gidishin hayssi nuusi qonccees.

hayssan tabeyashe deezayssi issipetethiyon eqqi uttida asati diyoga malanne issoy mayko qiri haasaya bolla deshoninne hankooweti eqqiditi shotidi xeele bolla deizayssa haysi nuuskeepe qoncisees

Hayssan ta beyash deezayssi corasay isti petethan yaaan uttidi yaaa yaayetti shinenne heeaseka tishishotiri xeelo bolla deezayssa hayssa nuuss qoncisis.

Haysan ta biyashe dezayzi coro attumasay issipazethan utti uttida shinenne yaaseykka tishushotedi issimisha xillo bolla deshinenne yaasa garsan issoy dunguza koppiya wuti uttidayssa koncisees

Hayssanta beashi deezayssi issi aththumadey koppiyaza wotidi aasi miidi ufayxidinne teeloboladeshin aappe guye baggara nam7u asati eqqi ottidayssa hayssi nuussi qoncisees.

Hayssan ta beyashoy deizayssi kei lophiza keeththan corasay maaran utti uttidashiinne heyaaseyka ya'ay hayethana yida sa gidishiinne heyaaseykka tishshotidi sinthaw xeelo bolla deizayssa hayssinoos qoncisees

hayssan ta beyash deezayssi issi attumadekko ikka utti uttida shinenne tishuti xeelo bolla deshinenne heyaddeykka koote maay7idi basintan basilke wotti uttidayssa qoncisees.

Hayssanta be ashe deezayssi nam7u asati qaala gedishinnne issoyadde isso maca gidi uttida shin addekka badunan makse atti uttidayssa gidishin etappe guye baggara cora dere bandirati eqqi uttidayssa hayssi nuussi qoncisis,

Hayssan ta be'ashe dizay cora attuma asay issippeteththan lo'i uttidashininne he asa sinththan cora quma qommoy de'izayssa ha misiley nuussi keehippe qonccisanaw danda'ides.

hayssan ta be'ashe de'izayssi nam7u attuma asati issipetetan utti uttida shinne he asatu garsan issoy toophiyo haarira woykko toophiyo kawo gidida asa gididayssa qoncisees

Hayssan ta beyashe deizayssi urqa bolla corasay issi fesesan eqqi uttida shininne heyaasayka issimishisattishshothi xeelo bolla deizayssa gidishin heyaasayka urqa bolla eqqizayssa qonchisees.

Hayssan taas beettizayssi issi attumadey kadethan basadere mayere sintantis shoti xeelidinne coraasati haasaya bolla deizayssa gidushin he adde sintanka cora mayke qommu deizayssa qonjisees.

hayssan ta be7hashe de7izayssi issi attuma cima aaway ba ayfen manaxire wottirinne heyaddekka issi mishati shotidi xeero bolla de7izayssa hayssi nuu keehippe qoncisana dandayidees.

Hayssan ta be ashe deizayssi corasay maadan utti uttiday shininne he asaykka shiphe gidi uttidi issimisha tishushoti xeellishininne hey asappe heyssa baggara booththa kaame deizayssa qoncisees.

Hayssan ta beyashe deyzayssi cora attumanne macaasay isipetetan dooza pute banta kushen oyqqirinne he pute tukkana hematha bolla deishininne he aasaykka keei corasa gididayssa mala qoncisees.

Hayssan tabeyashe deezayssi issi macasiya ba sinthan kartoone wottadanne he karthoone duuyishin he kartooneppe birara bursara kishininne he macasiya xeelayda ufaytshin hayssinuus bessees

Hayssan ta be'ash de'izayssi shafiya haatha achan cora asay Issippetethan eqqidi haattaza xeellidi de'ishininne he asappe heysa baggaara zaraphe de'izayssa mala haysi nus keehippe qonccissees.

Haysan tha be7ashee de7izayssi theknoolooje ogiyara cora asay issippetheththan uththidi ooso ooththishe de7ishininne he asay de7iza keeththay keehi ayfen xeellanawu lo7iza keeththaa gididaysa mala hayssi qonccissees.

Hayssan ta beyashe deyzayssi keehi cora sayssi petethan utti uttida shininne yaaseykka issoyssara haasayesh deshininne keehi cora gido gappedindagagan asa utethay maala gididayssa hayssi keehi qoncisees.

Hayssan ta beyashe dezayssi heedzdzuadenne nam7u maca asagidishin etikai ssipetethan uttidi koase kaasa beyideshininne he asay kaysi petethan ufaydidi baynta kushe dhoqototidayssa qonchisees

Hayssan ta be ash deezayssi qoca giyakko he qoca giyanka cora murutayfe bayizetisheninne issi macasyahe murutayfeppe shammano qoca garsan xeelo bolla deezayssa hayssi nuus qonchisees.

Hayssan tabeyashe deezayssi corasay sipetethan maara maara nam'u qommoon otti uttida shin issiqommon deezassay worachan deezayssa gidishin issiqommon deezayseqa denba bolla uttidayssa gididayssa mala qonchisees.

Ayyssan tabeyashe deezayssi coraasay isifetethan borsa ba7edi hemeto bolla deishinenne heyasayka key cora gido gappedenlaagan maare bana hemeta hemetishe deezayessa qoncisees.

hayssan beetishe de7izayssi kaame oge achan cora asay maaran maaran eqqidi kaame naago bolla de7ishininne he aseyka awa bolla de7izayssa gididayssa hayssan nuus kehipe qoncisees

Haysa ta beyashe dizaysi c'ora paranja asay issippetetha diyosowa dishin he asayka maran bagay utti uttidi deyishin baga eqidi issoy issara hasaya bolla de'izaysa haysi nussi qonc'ises

Hayssan ta be'ashe de'izayssi tekinolojera medhetida bajaje gidishin he bajaje go'aykka asa sooppe soo efos maadizayssa gidishin asaykka he bajaje garssan gelena maaran eqqi uttidayssa qonccisees.

Haysan ta beashe deezayssi corasay sipetethan yaamiyanne he metha bolla deyshin heaasa garsan nawudaa teknolojiyan medetida issi bootha kaameya eqqawuturashinenne baggasay iikko bish deezayssa qoncisees

hayssan taas beettizayssi qoca giyakko he qoca giyanka cora muruta ayfe issipetethan bayzettizayssakko leemisos hega sintha baggara cora ayfen xeelana lo'iza muruta ayfe de'izayssa qoncesees

Haysan ta be'ishe dizaysi gita demban c'ora atuma asay yane hane hameto bola de'ishinine issi atuma adey bota Shurabe bota surenne bota c'ana issipetetan mayri ba kushen mitara bota bandiray oykiutidaysa qonc'ses.

hayssa taas beetizeysi uworakko he wora garsanka issi gichanne dalgashuche deize gidishin ha shuchachchara haattazi gokki bizayse gidishininne appessabaggara cora mitati deizayssa qoncisees

Hayssan thaas beeththishe de7izayssi abba doonan de7iza cora asey de7izayssa malakko; he asayka biro awiya ho7uawu kiyada kiishininne asay shiphphi gede he awiyoo ho7anawu abba doonan eqqi oththidayssa hayssi nuus qonccissees.

Hayssan ta bea'she dizzayssi kehi ayfe xelanawune hemethanawu yashiya zarphe bolla cora thumayine cora maca assay issipethethan eqqidi ha xello bolla de'shine ethape sekera cora mithathi de'zayssa qoncisess.

hayssanta bayash deizayssi kee gisanne dalga gidida abba gidishin heyabaachan corasa issi petithan duussa bolla deshininne asappeyssa baggara cora zumatiis petithan deizayssa mala qoncisees

hayssan tish deezayssi key gitthanne dalga gidida denban cora mitati issi petethan deezayssa gedishin etappe heessabagara zumati deezayssa hayssi nuus qoncisees

Hayssan tabeyashe deezayssi bollara duge beettiza miishakko etika key cora mithati woykko caaka daanizaabi woykko wora daanizabi deshininne heta garsan hara miishay deezayssa mala qoncusees.

Haysan ta beyashe dizaysi c'ora asay issippetethan c'ora quma qommota banta saneni wothiwothi ekki ekki salperanne marara hemutishine he asa sintha muze de'izaysa qonc'isses.

Hayssan ta beyashe dizayssi ayfen xellanaw lo'iza suqeshin he soohonkka cora miiththatti issipetetan eqonkka dishinne etta garssan miiththatti maaran eqides ayfen xellanaw keehi lo'izaso gidishin he sinkka cora miiththatti issipetetan eqo bolla dishinne etta garssan qeeri keththatti maaran eeqii uuttidayssa qonccises

Hayssan ta be ashe deezayssi lam'u macanati mantato bolla uttidi ufayqqidii ha teele bolla deeshin issina toppe bandiya daanizada ba kushen qacha ottidayssa haysinoskeype koncisees.

Hayssan ta be7izayssi darotamaareti ba yuuniforme mayidi shiphigiidi uttidayssa be7ashe de7ays guussa.etikka dijitaale mettawoqiya kessishe deettes.

Haysan taas bethishe dizayssi cora gashe naythi issippethettan eqi uthidashininne henathikka digitale metawuqe kesanaaw mizigeba maykelen eqiuthidayssa gidishininne ethagarsan issiniya gelagela etha suntha xaafishe qoncisees.

hahyssan beettishe deezayssi asay kawo dooranawu issi petethan shiiki ottidashinne he asayeka banta suntha odidi misigeba bolla deezayssa gidishin issi macasaya qeere naato kawotidayssa qoncisees

hawayssan beettish deezayssi nam7u asatakko etika issi attumanne issi maca gedishin macaa mirca weykko kawo doorana iya forme kuntho bolla deshinenne attumay kunti sidi deezayssa qoncisees

Hayssan ta beashe deezayssi coraasay digitale methawupi ekkanawu misigaba siydi maara maran eqqi ottida shininne issiniya gelada ba suntha yba komputere bolla xaafu bollade shin haysinoskeype qoncisees.

Hayssan ta be'ashe dizay cora asay maran maran eqqi uttidashin woyko salfen eqqi uttidashin etta sinthan issi atuma addey ambasaderey kotte mayidinne ayfen manaxire qonccisses.

Hayssan ta be7ashe dizayssi cora asay issippeththetan mizggaba mazagabetanaw yi uttirashinne issoy ayfe ashara imo bolla de7izayssa misile nus keehipe qonccisanaw danda7ees.

hayssan ta beyashe deizayssi cora tomasays petethan woykko oyddu asati eqqi utirashonenne he asatu garsan issoy sintha baggara diire yqqiri waraqatha bolla xaafu bolla deizayssa qoncisees

hayssan taas beettishe deezayssi cora attuma asay issipetethan maaran ekki uttira shininne he asa garsan issooy silke haasayo bolla deesh gididayssashinne asaynne ha simer xeelo bolla deeizayssa qoncisees

Hayisan ta be'ashe dizayisi kuase kaiza cora nati isipetetan denba bola kaishene isoy kuase xeqanawune wodho bola deizaysa hayisan nus kehipe qoncises.

Hayssan tabeyashe diizayssi kushe merebe kowase kayidi deeza kashshanchati dembba bolla deezayssa qoncisees. Eta beeshe deezayssi cora asay etappe guye baggara deezayssa hayssi nuus qoncisees.

hayssan taas beettishe deesayssi corasaysi petethan maaran uttidi koase kasa bessa bolla desh gidishin heyaseykka denba tishshoti teeledinne maara maaran otti huttidayssa hayssi huus qonkesees

hayssan tabeyashe deezaysssi nam'u attumanne macasati sintha baggara imeta bolla deeshin aytappe guye baggara poolise lam7u poolisi mi issi macaya wancanne toopphe a deeza medaleya weqqife meta bolla dees hayssa qoncisees

hayssan ta beyashe deezayssi issi mala mera banta huphen tiiza kashshanchati banta kushin wanca weqqidhinne issi mala shurae mayeri tishushoti teelu bolla deeshin qoncisees

Hayssan ta beashe deizayssi kaamige bolla cora saykele laaggiza asati sipetethan maara maaran laago bolla deeshinenne hetikka undure bolla deizayssa hayssi nusikeype qoncisana dandayi dees.

Hays santabash deizayssiy koase ka isa ka shanjhatako irika isipetethan kasakawidinne gore gelisedi ubbaysipe ufaytowoladeshon hayssi muskeepe qoncesees.

ayssanta beyashe deizayssi gede koase kahiza kashshanchati denba bolla yaanayanne woxo bolla deshenenne issoy sintha baggara keehi woxxedinne goppidi deyzayssa haysi nos keype konchisees

Hayssan ta beyashe deizayssi cora gide koasekka iza kashshanchata gidishin etika essipetethan qoometidi eqqi uttira shininne itappe guye baggara cora asay etabeyano uttiyaso deizayssa nuus qonchisis

hayssan taas beettishe deizayssi keehi giththanne dalga gidida denba bolla cora naati issipetethan koaase karisheninne etappe sintha baggara issi attuma nay wotishin koncisees

hayssan ta beyashe deyzayssi kuwase kaydi miidan wolidinne showettida issi atthuma naa oyddu asati nam7u addinne namu machay issi petethan tookkidinne hi miidappe kese bolladeshin koncisis

Hayssan tas betizaysi woyko qonc'izaysi hezhu asati eqi uttidaysinne nam'u chaynata garsan issi karetha adey dezizaysa gidishin haysa nus keehippe qonc'isses.

Haysi tasi betizayissi techinologe muruththan medhdhetiza silke giddishen silketizikka madhdhaza mashine woyikko solkesi madhdhiza techinologe hanetizza mishsha giddishshen qonc'ises.

Hayisan ta be ashe dizayisi tophiya de,iza silke woyiko sime agelgilote imida teqowame gidishin tequwame sunthayika itio telecome getetizi xesetizayisa gidizayisa qonc, ises

Hayssi misile bolla beeththishe de7izayssi teknoolooje maaran medheththida amppuulekko; he ampuleekka kehi boththa gidirashen he amppule go7aykka asa nay xuma uththenna mala maaddizayssa gidirayssa mala qonccissees.

hayssan ta beyashe de'izayssi teknologe ogien medettida mashine qommo gedishin he mashinekka keey lo7o gididayssa gidishin ameraykka zo7ara karethara walaka gididayssa qoncisees

Hayssan tabeyashi deizayssi awudiya teknoloji maaran medettida miisha gidishin hemishaykka sunthay kalkulettida geetettidi xeesetti a miisha gidishin agu7aykka quxereta dammaranau maaddizayssakko.

hayssan ta beyashe de'izayssi ha wudiya tekinolojje maaran emeeretiidda mashine gidishin ikka agey lo'o go'a immizayssa gidishin ikka tekinolojje woykko ha wodey tekinolojjen yiidda miishsha gididayssa qoncisees

Hayssanta beyashe deezayssi issi attumade ha simmidi ufay xidi woykko keehi achchabisi di ha tishushoti xeelo bolla deeshininne he adde kushenka amaratora issi gallasay attis giya suufe deezayssa qonchisees

hayssan taas beettizayssi awudiya teknoloji maalan meletida dabtara gidishin he daftara go7aykka naati woykko tamare timertiyan xaafidi go7ethana maaddizayssa gididayssa konchi sees

hayssa misilen tabayes deezeesi azigarekko he azgaarekka wogolo bolla uttidi abba bolla ba marabe xeelo bolla deishininne ikka deeze wogoloy qeeri woykko gasho wogolo bididayssa hayssi nuus konchisees

Hayisan ta beyashe deizayssi keei ayfentyelana geesha gidida haatha garsan deizaa ketha daaniza mihishati deyza malagidishin aappe guyye baggara cora mitha deyzayssa qoncises

hayssanta beyhashi deizayssi abbaduna woykko abba bolla emecthishi deyiza markabekko he markabe bolla corasa eqqidi abbaha si merit elishinenne he markabeykka coray qa candiri he meta bolla deizayssa hayssi qoncisees

Hayssan ta beyashe deizayssi cora asay issi petethan eqqi uttida shinenne he aasa garsan issi attumadey ba muybaylle kessidi issi cima beso bolla deshinenne itappe sinta baggan issi maciya deizayssa qoncisies.

hayssan tabeyaashe deezayssi kehi ayfen xeelanoo iza haatha idishen hiyaththa bollarakka wogolo ara biza corasay dee bolla deeshenenne etappe heessa baggara gita miishe deezayssa qojisees

hayssanta beyashe deezeyssi cora motorey oge dunan eqqi uttidashinenne he ogeyachanka oge duunan deyza quma keeththa gididaysa gidishin he motorahchian nam7u asati utt uttidi motoreza teelishin qoncisis

hayssan ta be7ash de7izayssi keehi gitanne dalga gidida kaame gidishin ekaamekka ba wagerahe meto bolla deyshininne kaame maraykka zo7o gidi uttida shin kaame asuntaykka sino geetettidi xeesetizayssa qoncises

hayssan ta bayarshi deezayssi kaame yoogekko he kaame yoge bolla cora makina qommoy deemisos baagaze motore yaaneyan he meto bolla deshin gadaara asay he mitidenne eqqi otidayssa hayssi qoncisees

hayssan tabeyashe deezayssi awudiya teknoloji maaran medetida kame gidishin ekamiyaka ayfen biyanassinne laagganaskey lo7o gidiza kame gididayssa mala haysinoskey pe qonchusis

Hayssan tabehashi diizayssi weekko taas qoncizayssi abba bolla wogolora corasa e geli di dishininne habaggara qeeriq iriwogoloy deezayssa mala gidishin yabaggara issoy haaththa bolla mela eqqi uttidayssa mala qoncisees.

Ahyssan taas beettishe deizayssi caanara deyza hare oge bolla eqqi uttida shinenne he ogera corasaynne cora motoreyaaeyanne hemeto bolla deezayssa misiley qoncisees.

Haysan ta ba'ashe de'izays nam'u wathan diza hare lagiza nam'u nati sinthara de'shininne hezdzdati guye bagara de'izaysa gidishn Ika keeh waysiza oge bolla hareta lago bolla de'izaysa qoncises

Hayssan tha be7ashe de7izayssi shafe haaththakko; he shafe haaththaykka maaraara ba ogeera goggishinne he shafe haaththara cora makiinay woykko kaamee aadhdishin ne he haaththeykka keehi bulqqo gididayssa qonccisees.

Hayssan ta beyaashe deyizayssi cora gashenanne macanati issipeteta kaame bolla pudekki sheene garsan issi attumade etappe biraykidinne eta pude kaame bolla kessidi deizayssa qontisees.

Hayssan ta beashe deiizayssi kehi dalgganne giita giidida keththa giddishin he keththayka tekkinolojje maaran oththetida keththa giddishin buuro oththo bolla deiiza keththako.

Haysan ta beyashe dizaysi tekinoloje maran medhetida woykon kexetida ketha gidishin hekethayka asi danawunne asiy ba ayifen xellanaw kehi lo'izaysa gididaysa mala misiley qoncises.

hayssanta beyashi deizay si asaysi petethan eqqidi teknolo yogen medetida mashine xeelo bolla deeshinenne asa be heyssa baggara githa gita cora keeththay maara maaraneki yottidayssa hayssi nuus keppe qoncisanau dandayi dees

hayssan tabeyashe de'izayssa issi attumade waraqatara biirera oyiqqidi xaafidinne issi attumanne maca asata yoo timirte imo bolla de'izayssa haysi nuus keepe qoncisees

Ayssanta beyash deezayssi teknoloji maara woben keetetida keeththa gidishin he keethaykka ayfent eela naunne duussas key lo'o keeththa gididayssa aysinoskeype qonchisees.

Haysan taas beettishe deizayssi keeyi ayfent yelano lo'isa keeththa gidishin iika teknoloji maalan keetettida keeththa gidishininne asas duussas keeyi lo'o gidida keeththa gididayssa qoncisees.

hayssan taas beettishe deezayssi gana keexeso bolla oykko biro keexxeso bolla deezayssa keeththata gidishin etika biro keeththati wuro orbenna shin lo7iza keeththa getidayssa qoncisees

Hayssan tabe ashe deezayssi ha teknologie ogen medhettida woykko keexxettida keeththa gidishin he keeththaykka ayfin xeellanonne duussas ke lo7o keeththa gididayssa hayssi qoncisees.

Hayssan tabeyashe deezayssi teknolo jiyoogen medetida kaame lo'etho bolla deshinenne ekamepe guye bagqara ooso bolla deeza keeththay deezayssa kidishin ikka teknoloji maaran oosetiya keeththa qididayssa qonchisees.

Hayssan ta beyashe dehizay siy keehi githanne dalga kidida awudiya teknolojiyan meletida woykko ketettida keeththa gidishin he keeththayka asi bayfen xeellanawu keehi lo7o gidizayssa qoncisees

hayssan tabe ashe deizayssi keehi ayfiyon biyano lo7iza keeththa gidishin he keeththayka hawudaya teknologiya maaran keatettida keeththa gidishin he keeththa meraykka booththa gididayssa konchisies

hayssan ta be7ashe deezayssi issi attum ade oge bolla hamuto bolla deshininne aappe sintha baggara hawudiya teknolojiyan medetida kaame haa simidi yishin misile konchisees

Hayssan ta beashe deizayssi geehi ayfen xeellanawnne sohon utthana lo'iza keeththa gidishin ekeeththaykka hawudiya teknolojiya maara ogian keqetida keeththa gididayssa nuus koncisees.

Haysan ta be'ashe diza'is, chora matsafay isppetan maran maran ut-utdashene, he matsafatu garsan is bo'a ade utidi matsafata tsalo bolan weyko nibabe bola de'izaysa qonchises.

Hayisan ta be'ashe dizayis coora asay issipetethan tamaro bolla deishinee he asayka ba bire oyikidine wariate bolla xapidinee tishi othi xapewuga xelidi de'es

Hayssan ta be'ashshe deizayssi tekkinolojje maaran kexxetida issi malla nam'u keththati deizayssa giddishin eetappe sinththa baggara coora assay issipetethan hasaidinne hemmetta bolla deizayssa hayssi nusi kehippe qonccisanaw dandaides.

hayssi ta misilenbiyashi deezayssi temerte kiittakko ikka teknoloji maara ogen medetida karewikko soho gidishin ayfen xeelanawu keeh lo7o gididayssa hayssi nuus qonchisees

hayssan tabeyash deizayssi hawudiya teknoloji maaran keexethida keeththa gidishin he keethaykka timerte naathi tamanana maaddizaso gidishinne boykko timerte keeththa gedidayssa qonchisees

hayssan tabeyash deezayssi corasaysi petethan oge duunan oykko timertekeeththa garsan eqqi uttida shinenne hetika gashnaata tamare gidi uttidanasa gidirayssa mala hayssi nuusikeipe qoncisees

hayssan tabeyashe deezayssi coraasay sipetetha keeththa teknoloji maaran keexidinne he keethas haaniza limate ooso essipetethan oothtishe deezayssa mala hayssi nuuskeype qoncisees

Haysan tabesh deezayssi tamaretakko etika issi patethan uttirinne timertegithan tamara bolla deshinenne hetamaarekka issi mala maay7o maay7o uttidayssa gididayssa mala qoncisees.

Hayssan beetishe deyzayssi keye gitanne dalga gidida teknolo joogen medhetida keeththa gidishin ye keeththa go7aykka naati oykko asi essipetethan timirti samarana maaddiza keeththa gididayssa qoncisees.

hayssan ta be7aashe deezayssi cora tamareti kilasi nuttidi tamar bolla deishinenne sintha baggara heedzdzati tishshoti xeelidinne giddon issoy ufay xidi padaftaoy qeri xeelo bolla deyzayssa qoncisees

Hayssan tabeyash dizayssi hezdzu attuma adde asatakko hetiqays petethan eqqi yuttida shin nam'ati karetha koothenne kareta shurae maydi bantayfen manaxire wotu uttidayssa qoncisees.

hayssan ta be ashe deizayssi timirte keethakko he timirte keeththan kacora attumanne macasay issifetethan tamaro bolla deeshin issi attumadey eqqidi eta tamarso bolla de7izayssa nuus qonchisees

hayssan tabayaashe de'izayssi issi attumadey koothe may7idinne ba kushe ulomo wothedi timirtekeetha gibben eqqi uttirashininne heyaddeykka i aazata illizayssa erete naakokka issi miisha tishushooti telelishon qoncisees

Hayssan ta beashe deiizayssi tamareti issupetethan uttidi tamaro bolla deeshininne he tamaretikka tamarse astamare bolla tishushothi axelidinne bantha daftaran xaafo bolla deezayssa qonchisees.

ayssan ta behashe deezayssi githanne wogga gidida kaame ogekko he kaame yoogen motore yaanneyan bishinenne githa kaame he ogiyara yishe bolla deeshin hayssi nuuskeyeppe bessanas dandayides

hayssan ta be'ash de'ezayssi kame ogekko ika kehi gitanne dalga didayssa gidishin e bollakka kameti issipetethan hemetishin haysi nus keyippe qoncisanawu dandayides

Ayssan tabeyash deizayssi kaamiyogekko he kamiyoge bolla cora qummu ameti yaaneyanne bishininne yishin betisheshinenne etabeyssa baggara gaxan eqqida kaameti deezayssa qoncisees

Hayssan tabeyashe deezayssi kaame ogekko he kaame ogekka keehi adussa gidishin kaame ogeppe sabagara cora dereti deizaza mala gidishin heyssanka cora mita deezayssa mala hayssi keeipe qoncisees.

ayssan tabeyash deizayssi corasati dilde bolla eqqire hedille bessa bolla deshin heyasati oyddoaddenne issi macha gidi uttidayssa gedishin addetikka booththa mawo ma7i uttidayssa mala qoncisees

Hayssan beettizayssi weekko qonchizarsi oge lo'etiza makina deizaysa gedishin egekka oge buro lo'iza oge biddaysa gedishon yeogeekka buro ooso bolla deesa ogediidayssa qonchisizesko

Hayssan ta be ashe dheizayssi keehi githanne dalga denba gidida kaamie ogiyan awudiya teknolojiya maaran medethida zo7o kameti yaanne hanne hemoto bolla de7izayssa qonchisees.

hayssan ta beyash deezayssi key ayfen biyanaw lo'izaso gidishin ikka teknoloji maarane medettidayssa gidishshininne aappey sabaggara kame oge deizayssa haysi nuus keyppe qoncisies

hayssan ta beyashe de'izayssi nam7u asati boono haaththa achchan eqqidi issoy he haatha doyiri ba kushe meeco bolla de'ishenne kare baggara cora asay eta tishshi ooththi xeelo bolla de'ishe de'izayssa hayssi nuus qoncisses.

hayssan taas beetishe de izayssi issi gashe keethakko ya gashe kaethayekka haaththas immana woyowaaththay uttiza keittagedishin aappe guye baggara heedzdzuazati he meta bolla deizayssa hamisiley qoncisees

Hayssan taas beettish deizayssi coratumanne macasay shuchcha bolla maalan ekki yottida shininne itappe sintabaggara haattay deyzayssa gidishin etikka haattaza tishsho tiri xeelu bolla deezayssa qoncisees.

Hayssan tabeyashe deezayssi haaththa tankaretakko etika teknolo joogen medhetidayssa gidishin asaskey lo7o go7a immanassinne asaskey lo7o go7a immizayssa gididayssa qonchisis.

Hayssan ta beyashe deezayssi awudiya teknolojiyan medetida kehi yfes beyana lod7iza miisha gidishin he mishekka tooppiya waanna katama addisa abagarsan beittiza hemiisha gidizayssa konchisees

Hayssan ta beyashe deezayssi bombappe wodhdhe aththa nam7'u attumaddeth issoy ba kushera uyishininne issoy ba kushera haattaza oykkiri ufaytishin bessizay misilegidishin etappe guye baggara hara attumazati deezayssa konjusees.

Hayssan tabeyashe deezaysi audiya teknolojiyan medetida miisha gidishin he mishayka haatha tuboykko aaththa boonoos maaddida miisha gidishin he mishayka haathas key lo7o go7a immizayssa gidizayssa konchisees.